Jariida on ɗo'o, jariida mai boo ɗo holli passingas jey ɓe waɗi tireenin on, accounted hamɓe woni do'o conform sofety ɓe waɗi conformin, nda soket and one soventy orders.

Ɗo pellen waɗugo koremje, leeso. Pellen be taffata dun . Nda dum be fuɗɗi tabbugo korowal amma be timminai. Iyakaci ka'atako be waɗɗi be waɗɗai su kucin, su leppol. Beɗo bili ɗum ɗau katakoji fere beɗo tappa.

Do plet on je takaire plet mai bedo rottira nyiri takaire bo ɓe toɓɓa hako, plet je wadugo nyiri on bo ɗo mari advantage sosai to wala plet wala ha goɗɗo waɗata nyamdu.